Paɣaba ayi n ʒɛya bi mini bi bihi paɣa yino gbubila bia lɛɣu bia n ʒɛya ŋo o pirila namda dozim ka gbubi dala n nyɛ liiga piɛlli ka mali zabi sabila ka so jinjɛm buluu bia so gba n ʒi n baɣa o ŋo o pirila namda dozim ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi bolli

Dabba ata n ʒɛya ŋɔ bi ʒila palli zuɣu ka so jinjɛm sabila ka yɛ liiga sabila ka mali zabi sabila ka do yino pili hɛlmɛnt loori n nyɛ sarati ʒɛya ŋɔ loori piɛlli n chɛni ŋɔ loori ʒiɛ gba n chɛni ŋɔ Doo n ba moto chɛni ŋɔ

Doo n ʒiya o mini o bihi ayi n diri bindirigu doo maa kpala ninkpara ka bihi maa mali zabi sabila laa n tamya ŋo suu n bɛ laa maa ni maa paanu gba n bɛ dinni maa dirigu n bɛ dinni ŋo gilas n tamya ŋo ka kom bɛ dinni

Doo n ʒiya doo maa nyɛla do waɣanli ka yɛ liiga dozim gbunni ka gbubi baaji ʒiɛ ka kpa ninkpara ka pili zipili piɛlli ka di booi zaɣ sabinli kolba nim n ʒiya ŋo di biɛla kpaalɛ ni kolba nim n lahi tam zuɣusaa ŋo

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu vakaɣali zuɣu ka so jinjɛm sabinli n yɛ liiga sabinli ka ga wooch labtop n tam teebuli piɛlli maa zuɣu maa diriinki n bɛ kolba maa ni maa loori nim gba n ʒiya ka o kpa tikpara

N ʒiya paɣaba mini dabba ka ʒi kuɣu piɛlli zuɣu teebuli n ʒiya ŋo labtop nim n tam di zuɣu madam n ʒi bood gbuni ŋo o sola jinjɛm sabinli ka yɛ liiga sabinli ka yɛ liiga piɛlli gbunni ka gbubi maaka ka mali zabi sabila